aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

haqqicho lowoti sheetame leeltanno hawarro leehsi yaanna ikie tunsino rosu mini huxxammohu leellanni noo haqqicho odakko labbanno huxxu kawanni higanno

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro kolishsho goomamo koatte mitte lekka calla amande hee'noonnitti leelittanno

Konne darga leelanno meenti addi addi garinni budensa leelishanno budu uduune uddire leelanno insa mule leelanno duubi aano horo addi addite

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro gobbate deerinni ollu hajjajaanonna polise leeltanni nooe.

Kunni seenni doogote qacera heeshonsa woyeessate yee babbaxino laalo hiranni nooha ikanna tinni laalono muuzetenna wolootu laalono miteenni duunante afantano.

Kuni manni sidaamu daga gashshaano ikkitanna bansi zoone gashshaanchino doctor Maatte Mangashihu ledonsa noo. Mittu beettino angasi kayiise leellishanni noonsa.

duchu daniti amma'note base noote giddo tini itiyophiyu ortodokisete ammanaano maganonsa magansidhanno base ikkasinna jawa hijaara loossinoho yaate addinta biifannoho

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinohu su'masi jawaari maammedi yinannihu oromote beetto ikkinohu worbunna jawaatu noota anfannite yaate addinta danchaho

Meya beetto alinni kayisse eeli geeshsha waajjoricho uddidhe qacce qaccete haanja kuula afirinoha uddidhe lamente angasinni uddanose amaxxite uurrite noo beettooti

dancha gede biiffanno basera maye beetto lekkate wodhitanno ko"atte giddose fanancho badhiidose gotti yitinota worreenna nootewa shiima haqqichote laalchi badheenni no

qucu'mi yitinnota shiimico mattire ikasenni lowonta biifannote yaate tenne batirehunno kasise woyi amandaniserichi biifannoho qucu'mi yitinotano ikasenni kainnohuni banxiwa adhi'ne hara dandiinanni.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Mini saada giddonni hogowi saada farashsho waasa hogombe hee'noonniha, badheenni manchu gananni harannoha, albaanni waajjore uddire haranno mancho nna dhoqidhoqqe gulufino kuula uddano beetto.

annu aana Misilaano yaa dhaggete annuwa amuwa mallanni hee noonniha reyote mala dhagge aanansa borreessinoonni mannoota Dansa yee dawaranno !

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

gufonna coy fooliishsho Loossinanni marte niwaawete giddonni Aleenni la nummo lawishshi garinni aante qarriweelo afidhanno gede kaa linsa gufonna coy.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Egenshiishu addi addi horo aanno egeshiishu aanno horo giddo mittoricho maatiro bande afate lowo horo aanno konne egenshiisha suntooni base lowo geesha danchate

Lame meicho gare no.badheenni nooti duumete, albaanni nooti kayinni kolishshote. kolishsho meicho duume meichora amate. llamente meichora badheenni noohu gallanni mineeti. meu gare noohu bushshu aanaati.

Egenshiishu addi addi horo aano aano horo giddo babaxino uduuni nowa bande afate lowo horo aanno konni daafira egnshiishu lowo geesha danchaho

Tenne misile aanna la'neemmori maattiya yinummoro gittare nna bokkise leelittanno yaatte bokkise lowo dagara huuro gotti assatte , gitaarre kayi godo'latte horo uyiittanno

tenne basera lamu jajjabbu manni nooha ikkanna insano, osolo oso'litanni noore ikkitanna, mittu labbaho mittu meyaate, labbhu kayiinni angasi'ra baaqeela lallinoha amade no.

dancha gede biifannohu ko"attete yine woshshinannihu maye beetto wodhitannohu badhiidosi gotti yiinohu nootanna mimmitu mule noota nafanniho yaate addinta danchaho

Minne biiffaho, qishiratte, budeenna wodhatte hasiisanno uduunichi danu danunkunni duunnamme noohu leelanno yaatte. iso agare noohunna hidhasira marinnohu manoottu leelittanno

albi manni kincho angatenni boce amma'note mini gede asse magansiranno baseeti tini yaate, tenne baseno loonsoonnihu taarikete garinni nugusu laalibela yinannihu yannaraati.

Kunni manchi biirosira ofole miidiyaho hedosi aanni nooha ikanna konni manchira albaanni muuziiqu uduunichi no. Qoleno lamunku qotisira siccu leelanni no?

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro qeesichu masiqala amade uure manchoho huucanna manchu heeshi yee ille xinbii'le noo

TEne sagal loonsooni gari addinta maalalsiisanno tini sagale uyiitannno horo lowo geesha danchate ise loonsoonihu addi addi muro ganba asineeti

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini anga mayika amandohu manchu no

budu sagale dancha gede budu uduunni aana worreenna noowa duuchu manni qamase la"anni hagiidhe mimmitu ledo alba hige la"anni noota anafanni yaate

Labballunna meeya manni gamba yee labballu alii eeli geeshsha waajjo uddano uddire meentu woy seennu aleenni haanja karso afidhino uddire alba alba hige godo'lanni noowa.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro mancho duuchu danni mayiike diritte wodhitte nootti leelittanno offolitte

doogote aana uduunne karre worroonniwa duuchu danihu spoortete uduunninna addi addi kilawe uddidhanno uduunni nowa mittu sae haranni no yaate

Mootimmate uurrinsha ikko ollu manni gambooshiwa ikko ama'note basera ikko mannu mimmitto macciishshanni albisanchoho hajajamanni hariro mittimma halama hala'littano gobbate gede.

konni qooxeessira mannu heesshshsonsa woyyeessate yee hattono mannu hasatto wonshate yee waasa daddalanni nooha ikkanna, kowiicho mitu manni uurre mitu manni waasu iima ofolle no.

babbaxxitino qixxaawo noowa sirbunninna addi addi godo'lenni sokka sayessannori gaamo woye sirbaano sha"ete aana fulte sirbitanni nootanna seennunna labballu noowati yaate

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro seenu umo loossanno beeto leeltanoe.

Kuri leeltannori kalaqamunni afi'neemmo muro daddalanni base ikkitana kuri kalaqamunni afi'neemmo murono, muuze burutukane, mango pappayu w.k.l ikkanna kaawanni booso diste worrinot leeltanno.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile silkenke giddo wodhine horoonsi'neemmo simeeti.

Kuri doogote uurite noori adawu agaraano kaameelunni dagano dano gargartanni uurite no tenne kaameelu doogora harano manni isi mayira insa yitanota dimaciishitannanni.

Sumudu mite uurinsha wole uurinshanni bandanni gede kaa'lanoha ikanna kunni sumudi tenne uurinsha hiiteetiro mulenni bande anfanni gede lowo qeechi noosi.

sidaamu manni angate dasaho wodhanno gumete yinanni seesu uduunnicho ikkanna, konni uduunnichirano wole horono noosi gede anfanni, xaa yannara kayiinni mannu hakeeshsha dihoronsiranno.

Kurino lilitano mannotti angassa amadinohuno sidaamu banidira ikana kuni bandirinno babatitino mannoti lubonnisa sayisse hatenni kooni bandira gobatte lelinshshani gede asittinno.

Tinni laallo intanni laalo ikitanna tenne laalo su'mi apilete yinne woshinnanni. Tinni laalo lowo geesha coomitanno laalo ikitinohura mannu jawa saante fushe hidhano.

tenne basera noori meyaa beetto lekkasera ko'atte wodhite nooha ikkanna, tini beettono biiffanno lekka afidhinoti hattono, biifanno ko'atte wodhite leellishshanni noote.

Haanja mu'ro ikkite su'mase xewerrakote yinannise. Qoleno badheeseenni jawa haqqichote damatte bisose hamuruurritinoti leeltanno. Qoleno, xewerrakkote yinanni haqqicho darchose lowo geeshsha kaajjadote woy kakkachate.

Godo'le godo'le duuchu danita heedhuha nafa ikkiro lekkate kaase baalante godo'lenni roorse baxeemmo lekkate kaase godo'la lowo geeshsha baxissannote yaate

Afantino gashshaanonna annuwu noowa sidaamu gashshaano poletiku hajora ofoltanno silsaawu bayeecho albaanni hige budu uddano uddire umoho siccu malaati nooha xaaxire no

anbu woy gogu xumille agarate yine buudhinanni xagga duuchate tini beetto ise buudhitannore egensiisanni leeltanno yaate, konne misilete aana leelannoha buudhiniro.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate sidaamu manni fichee ayrisanni no

kuni manchi biraanu negga yinanni mancho ikkanna konni manchi losino rosu ministerichaati yaate, mitte hedo aana hasaawa assanni heereenna qonce haa'noonni misileeti.

Tini kolishsho doogo ikkitanna tenne doogorano albanni duumaaddu lali, waajjonna kolishsho afirinno siiti, meicho badheenni lekkate haranni noo manni, motore uurrise mannu ledo hasawanni noo beetti leellanno.

addi addiha muziiqu uduunne minenna biirote horonsi'nanniha jajjabba hattono goomma motorennihanna duuchu dani uduunne ashshagame nooha anfanni baseeti yaate .

Giddosinni huuro fushshanno uduunnicho angansara amadinohu, qajeelsha ufuufanniha woy diramanniha adhino manni mittu dani uduunne uddire dirammetenni uurre afuunni ufuufanni noo manna.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Gowwaho wodhinanni seesu uduune ikkana roore yannara seennu wodhanno udunneti kunnino biifanohana ilette la'atte baxxisanota ikkasenni hidhinani wooyite waaggise lowwoho

kalaqunna qooxeessu giddo mannu loosikkini dubbunni biiffinoti haanja baatto jajjabba haqqe nootenna huxxuno hattono jawa hayiissonna loosantino baattono no yaate

Kalaqonna qooxeessa kalaqohonna qooxeessaho yineemmohu kaaliiqi lowo geeshsha asse biifise biifanno garinni kalaqe horonsi'nammora mulla uyinonkeha konne kalaqonna qooxeessa yineemmo

Meeya beetto babbaxitino ayyaana ayiirrisate amuraatira uddi'nanni uddano uddidhe afantanno. Lekkate kolishsho ko'atte qodhite, aleenni goowaho, halloho nna woroonni biinfillr worroonni uddano uddidhe no beettooti.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? afantino gashshaano giddo mitto ikke zeenaho sokka sayiisanni noo manchi misileeti.

kolishsho doogo aana hadhanni noo mancho haqqe bayiidhe nooti leeltanno. hattono tini mancho bayiidhino haqqe geeshshi xukisera aleenni ikkino daafo mararoommose.

Tenne basera shiimmadanna jajjaba ikkitinoti haqqe woyi haanja muro leeltanni afantano mite laanxeho ise muleno wole xaalla fultanni noo chiggigne leeltanno

Itiyophiyu sagaletenna xagichu mootimma yaanno egensiishshi leellanoha ikkana konni basera heeranno Woyi loosanno manni sagalete daafira lowolere mannaho injaanno garinni kulitanno

Yirgaalamete quchumira lekkate kaase heewisamaano godo'lete basera godo'lete qixxaawo assite haanja kuula afidhinota uddano uddidhe mittu kayinni Bica kuula afidhinota uddire godo'lete xawira leeltanno

KOnne daega worre heenoniri addi addi baadixaggati tini xagga giddose addi addi horo uyiitanote iseno babbaxino xiwanira addi sddi horo uyiitanote

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro bunanna wolere illishshate horonisinanni uduunicho.

Geerru woy jajjabbu manni mitteenni haanja haayissso aana ofolle hasaaway no mannanna albansaanni buuyyote minenna minu badheenni weese weesete badheenni tulliichaame baato leeltannowaati.

tenne basera mannu mittimmatenni gamba yee mitte qixxawo harisanni nooha ikkanna, tini qixxaawono sidaamu qoqqowi giddo assi'nanni hee'noonnite, ofollino manni'ra albaanni fulte booharsitanni no.

Mannu addi addi looso loosannohu giddo mittu daddaloho koyeeno duuchare Supperimarkeettete mirte ashshange worroonnire batinye borro kultannota iimasi afirinoreeti yaate

Tini misile lelishshanori maattiya yinummoha ikkiro babaxxittinno daniinni biiffe nna injiitte nootta ikkittanna xa tinni maattiya yinniro sidaancho buuyotte minnira gateenni weesse nootti leelittanno yaatte.

Budu uduune ududhe albaseno ninkewa higge dagani nooti misilete aana leelanoha ikanna SHN miidiira leeltano mancho ikite leeltanotano buuxo asinoomo.

dancha gede biiffannota intanni sagale giddo mitte ikkitinota keeke labbannota waajjo sayiinera worroonnita daddarre itate injaano garinni noota baxissannota worroonni

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro doogote coble stone eesanni noohu duuchu manni leelanni nooe.

tini guma intanni laaloati dadallanni hee'noonniti muuze, papayu, hababe , hoophe , awukaato, mango na wlootuno hakkore labbannori heedhanna noore duunne hee'nooonni .

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Konne darga leeltanno wedelli addi addi bude leelishnno uddanno uddire leelanno goowinsa aanna addi addi seesa wodhe leelanno konne wedella la'ayanni lowonta tashshi yiinoe

jawa hijaara fooqe loonsanni hee'noonnihura loosanno manni noowa beettu mulese uurre noota hattono heeshshi gotti yaanno loosanni noo manni noota anfannite yaate .

Baadi xagga tene baadi xagga uyitanori ayiooti iseno mama uyinani tene baadi xagga ikitinota baadi xagga loosano manichira ayi kulisi?

mine horonsi'nanni uduunne duucha ganaba assine worreenna noore jarkeena, bieadiste, baccicho, jooke birciqqo hayiilaande sayiine hattono farmuzenna baalde moqonqora worroonni

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori afantino gashshaano giddo mittoho su'masi memmiiru yinannisi sidaamu qoqqowira e"ote biiro sooreessaati.

SIdaamu dagara noonke ytanohu jawu tuqu xaadii kini albisancho ikkanna yanna yannatenni qinaado odoo dagate maccara iillittano gede assine odeessa hasiisano dagano hakko garinni agadhittano.

Borro borreessineemo dhibbi daanno yannara Uurrishshu malaate Dawaro Xa mote malaatenna hattono fidalete Borro borreessineemo dhibbi daanno yannara Uurrishshu malaate Dawaro.

Mannu addi addi garinni kalaqanchisi ledo xaadanno doogo giddo mittu maga'note koyeno dancha gede assine loonse gundeenna horo aannohu maga'note mini no

Nabbawate Huwato Ha runsi keeno nabbabbara noo amadote rosu umo misile misilete xawishshanna qara qaalla horonsidhe heddanno Nabbawate Huwato Ha runsi keeno.

Kunni egenshiishu aanna la'neemohu bunna jawannaho wore booso ganfeenna noohanna bunna xoxiisinnanni hee'noonniha ikanna qoleno gafame fuleenna xorshinnanni hee'noonnihu leelanni.

xinqi re hirara shiima xullo Waachamo roso agure daye huxxa luuxe fule lekkate doogo buna moore hirara ha ranna maaxame qarraho ha ranna annimmate halaali ya aanaho hedeweelcho annu buna fushshinoena !

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro Itanni noori ontu barruudde saada leeltanoe.

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera intara shiqinsoonni sagale xawissanno.

Dukkanni sumuu yeenna Dukko Mitto barra seenne ofoshshiishshanno Dukkanino konne bude busha mancho Dukko Dukkani nafaransaanni ikkinota woleho kultanno garinni sa anna la u.

Tini mitu mini gido woyi safarete heedhano maate labanno, tene maatera alibansanni uurino manichi baxxitino xamo woyi rosicho aanoha lawano

Lame Alba Alba higge uurre noo xexxerrisa albiidisera haanja kuula buurroonnita sase tunso xawisanno xawaabba mereeronsa budinsa uddano uddire noo manchi no

Sidaamu budu uduunne uddire gamba yee noo manni, mittu laabaay umu uddano uddirino manchi gatinori meentunna baattote aana haanjidhino haayisso. Qoleno badheenni qaxawaraamma haqqe leeltanno.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

jajjabbunna shiimmaaddu manni leelanni nooha ikkanna, albaanni hige shiimu qaaqqi haanja uddano uddirinohu leelanno. hattono jajjabbu manni nafara wombarete aana ofolle leelanno.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno beetto umohono bisohono buudhinannire amadde no

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti faradu gide gananni no

Mangisette manna lowo daffurinni gattissinnoha ikkanna maa assitte yinniro dannu danunkunni loosoho injjitinno maashshinne yaanna yaanna agaritte fushattenni kaa'lo asittunno.

Angansanni addi addi dani huuro fushshano uduunnicho amadde mittu dani uduunne uddidhe mittu insa gedee uddano udfirinohu ikkito kulannansanna waajjonna kolishsho uddano uddirinohu misile haaranansa noo mannaati.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Dancha gede loonsoonni mini giddo mitte ko"atte meentu wodhannota danase kolishsho iimase adidaasi yitanno borro waajju kuulinni borreessinoonnita anfannite yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro uulla madabaraho qurunfude nna qarafu noohu leelanno yaatte

giwirinnu laalchi giddo mitte ikitinore danansa haanjanna duume ikinore worre hee'noonniwa usurre addi addi peestaalera mimmitu aana duunne worroonni yaate

Mitto raga calla la'anni mitte angansa gotti asse qaale eanni noo mannaatinna qaale eessanni noo machooti. Badheenni duuchu itiyophiyu gobbuwa qoqqowi sindeqalamma sutante noowaati.

Seennu seesaho lowo geesha ikke biiffara hasiranno daaffira kunni uduunnichi insaho . Su'masi maati yinummoro maccatte butichaatti yinnanni haranchu nna seedu noo gede leelanno

mannu lekkate wodhannotanna umisira horonsiranno uduunni giddo mitto ikkinohu su'masi ko"attete yinannihu duumo kuula afirinohu nooha girgiddu mule nooha ikkasi anfanniho

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro jibuuti harate hasiissanno egeesishi leelano.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Doogote aana waajjo koaatte wodhino manchi, manchoho qiniiticho midaadoonni uurite noo dhoqidhoqqe, dhoqidhoqqete qiniteenni shaqqado agattonna zaaytete duunonna hirranni mine.

Duumu albiido hiiqqamino du'namaancho duhano duhanno kaameeli mulesi baqqalu kaameeli shooli midaadaamo kincho bonce loonsoonni doogo aana alba kawanna ka'a higge uurrite nooreeti.

Amaaru afiinni gordu kuuli aana waajjotenninna waajju aana gordu kuulinni borreessinoonni borro, baqqalu magaali giddonna waajju aana borreessinoonni faranjete afoonna dooyichu giddo waaliyu misile.

Mannu heeshote woyi lubote noo geesha loosira hasiisanotta ikitanna konne darga Manu gide loosironu dancha gede Ike biife leelanoha ikanna konni gudi qooxeesira addi addi haqe leeltano.

Fooliishshote Guulcho Gade Fooliishshote Rosi Hexxo Tenne fooliishsho rosi gedensaanni suwisse nabbabbanno Shota gurduwa horoonsidhe Nabbabbino dhaggenni fultino coyifooliishshuwa borreessitanno qaallaranna handaarrara eote fiche Macciishshitino dhagge qaalunni uyitanno.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni kowiicho minu gallanniha lawannohu lellanni nooe

Meentu lowo gamba yee mitu uurre mitu ofolle nooha ikkanna mitte beetto wedelitte kawa higge daggayi no. Uullano lowo waasa sayiinete worroyi.

Kuri amuwu sodaamu budu uduune uddire umonisano danchu garii ayimansa xawisanno garii amaxe goowahono eleelluwa wodhe lowonita biife leellayino yaate.

Tuqu xaadooshshe babbaxxitino doogo tuqu xaadooshshinni xaandanniti heedhanno tuqu xaadooshsheeti yaa kiirotenni jawa ikkino manni mitturichinni xaade hasaawanno harinshooti yaate

Tinni daga musiliimete ama'no harunsitano dagaati. Tenne ama'no minni gidoonni baxitino ganbo heedheenna daayino wosinna dukinse ha'nanni hee'noonni. Kunni dargino ama'note hoowe gidoonniiti.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

wow! yannasera laalte biiffe noo badalcho mayiimma baxissanno, mitte badalcho mittu beetti angasira wore amade footo kayiise noota leelishshanno misileeti yaate.

haanja baatto dancha gede biifinse amande giwirinnu laalcho loonse worrroonnita shiimmaaddanna jajjabba haqqe badheenni higge noowa nootanna insa lawannori no yaate

kuniqooxeessi lowontanni biifannoha ikkanna, konni qooxeessira woy konni hoowe giddoonni mitte meyaa beetto umo seeddise amaxxitinoti alba minu widira higge uurrite no.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate mannu malayya uddire soqqanshshote qinamboti no

Duume Yeedaala badhetenna umu aana Niyaalu Baale Ilaallara Gobboomu duumoho ga nino baqqala ordicho afidhino Duume Yeedaala badhetenna umu aana Niyaalu.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile caaleho kaa'litannonkete haanja murooti.

Dhoqidhoqqe gulufino waajjo uddano uddirinohu kolishsho doogo aana haranni noo beettinna badheenni uurritino dhoqidhoqqe minunna korreentete haqqi duumo kuula buurroonni qorqorro mini.

Tini misilete aana leeltano beeto zuura udidhe soofaho ofolte noo gede misilete aana leelitani noota la`ne buunxaniha ikanna iseno biifanote.

kuri mannoti hiratenna hidhate aana afantanno dikkote aana afantanno mannaati. kuri manni daddalitanni afantannohuno le"a awukaado hattoni muuze hiranni afamanno.

mini uduunni giddo mitto kkinori waa xorshi'nanniti shiima jooke kursete aana nootanna laastiketenni loonsoonni barcimi aana worre hee'noonnite yaate .

Kuri ofolite noori munde uyitanni noore ikkitanna tenne munde mayira uyitanni no yiniha ikkiro munde gooffenna reyanno manniranna munde ilate yannara du'nantansa amuwi lubbo gatisateet.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Rosu mini gidooni noo rosaano, rosaanno rosu minira e'uro woyi hadhuro lowo eggeno afidhano lawishaho tewo rose ga'a egge'nama ikkitano

Lowo dubbi giddo nooha doobbiicho badhesinni kayse albisi geeshsha waajjo gordu kuula lawannoha shura afirinohanna dancha gede ikkite biiffinota haanja muro no

Kunni darga biifinsoonnihu addi addi jili woyi sargera biifinsoonniha ikanna konni dargira biifino awawanna dancha gede Ike biifino barcima woreenna lowo geesha biifino?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Qorqorrote huxxantino hoowe, cufante no hoowe giddoonni minamino qorqorrote mine, hoowete giddoonni kaasantino haqqe, gomichu nookki gordu kuulanna hoowete albaanni noo doogo.

Kuri umihu labbaahu wi lara haqqa Hamaaraanchotenna harookkisete wi Midaanote qalxamooshshira Hamaaraacho ayeenni Labbaahu wi lara maricho worranni Kuri umihu.

Biifanno garinni loonsoonni worqete sona afirinoha mini giddo korreentete xawaabba, haanja mini giddo uduunnichu aana kaansoonniti murote dananna saaxinete aana worroonni biifaddare.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Xa mote malaati kayinni Taashshi rate mitii mitanno Xa maancho coy fooliishsho gumulora heedhuro kaa linsa horoonsi nanni Xa mote malaati kayinni Taashshi rate mitii mitanno Xa maancho.

mine gallanniha danchu garinni loonse gundeenna walchono maskooteno siwiilunna hincilaallotenni loonse adaamu qorqorro duumetenni loonse biifinse shiqinshoonni mannu galanno mineeti yaate

kuni dargi babbaxinoha xagicho hiranni mineeti. hattonni qaaqqullu shorope, jajjabunniha babbaxino xibbira addi addi kiniinna hiranni mineeti. hattonni yanna sainokki xaggich afamanno.

konne darga mitte shiimicco qaaqqo minu albaanni uurrite nooha ikkanna, tini qaaqqono hagiiraame dilabbanno, hattono ise mule kinna duunoonniti no.

Nabbawate Albiidi Huwato daqiiqa qoonqote tuqqo xaadisse nabbawa niwaawete yannara qaalla Loonseemmo shotunni nabbawate kaa litanonnsa Nabbawate Albiidi Nabbawate Albiidi.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowore afidhinota ikkite shiqqinota ikkitanna tini misilera tittirsha hasidhanno caabbichu shiwo biddi assanni noo manchooti.

poletiku hajora ofolte hasaabbanni noore addi addi mannanna afantino gashshaanonna adawu agaraano noota anfanni badhensaanni hige duuchu manni no yaate

Kunu egenshiishi giddosi addi addi horo aanoho egenshiishu aano horo giddo mittoricho ayiimma xawisate lowo horo woy kaa'lo giddosi amadino

Selam yitanno borro aana qolle jawuyi borreessinoyihu egensiishshu Kuni babbaxitino uduunicho maa maa loonsaniri kulannoho. Woroo qolle amaaru afiinni borreessinoyi.

Haanja mu'ro ikkite jajjabba haqqete gambooshshe dubboho yine shinanninsa murootinna badheenni gotti yite leeltanno baatto tullote yine woshshinannise baattootinna iimmaanni bullire leellanohu gordoho.

Gawajjanno Rosicho yaano uminni shiqqino nabbabbinanni umo misilenna xaadissinanni la e Gawajjanno Rosicho yaano uminni shiqqino Gawajjanno Rosicho yaano uminni.

konne darga noori babbaxxino dani uduunnichooti yine woshshi'neemmoha ikkanna, insa giddoonnino meesanete yine woshhsi'nannita ikkitanna, tini meesaneno haqqe bocirate kaa'litannonke.

Togo assatenni hiittoonni loossanni nooro la atenni ayera irko hasiissannoro bada dandiinanni Togo assatenni hiittoonni loossanni nooro la atenni ayera.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Sidaamu Afoo Kifile Fooliishsho Lamala boosora booso boosote tenni w k l boosotenni Rosaanote mitto mittonka saleedu aana borreessite leellishinsa lawishsha seekkitine ha runsitini.

Afantino gashshaano annuwa ikkitinori duuchu sidaamu budu uddano koote uddidhe goowaho hajonsa kulannore baajo wodhite noore anfanni baseeti yaate .

seesallicho kincho tunge loonsooni doogo loosante gooffinokkitera lamu manni kawa higge dagganna duuchu manni ka'a hige haranni noowa badhensaanni hige duuchu mini no

Koner darga rosaano ganba yite addi addi roso aditani leeltanno rosu manchi beetera lowo horo aanno aano horo giddono manchi beeti egenaamo ikkate lowo horo aano

Hanqafaancho Rosanna Rosiisa Boode mittore assate ledote kaa looshshe hasisannore ikkete taalo rosansanni horonsidhanno Hanqafaancho Rosanna Rosiisa Boode mittore Hanqafaancho.

Beettu wedellichu kolishsho uddano uddirinohu qunqumadu shaani giddo uurrenna mittu beetti anga huuro haaranno uduunnicho afiisiwa shiqqi asse hasaawisanni noosi.

Tini maashinete, tini maashinne siminto ashawa hatono wayi ledo karisise bolokeete loosanote, tini maashinenno manu woliqanninna yanate dunkima nookiha rahotenni lowo looso loosano

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

konne darga afantino gashshaano rosoho dancha guma abbino qaaqqira aamansha uytanni nooha ikkanna, kuni qaaqqino mancho anga seekke cu'me adhanni nooho.

Kolishsho doogp aana sasu mininsaada giddo hodhishshaho horonsi'nannihu harrete yiannirira waasa hogowe haranni nootanna badhensaanni minunna mannu duuchu noota anfanni

Qolchanshote dodanshora qeelaancho ikkitinota workinesh iddeessita qixxeessinoonni heewora qeeltinota xawinsanni hee'noonni. Ise beetto addintanni lowo wolqanna yanna horoonsidhe qeela dandiiinote.

sidaamu qoqowi piresidaantichi kalaa dasiti ledamohunna wolootuno loosu miilla ikkitinori loosantini latishshi giddo mitto ikkinoha wayi illisha la'anni no yaate.

KOnne darga addi addi garinni budu uduune uddirinno manni leelanno insa addi addi garinni angasanni babbaxitino siqqo amade addi addi sirbba sirbanni leelanno

kowiicho laalo leltanno intanniti rumushsho intannite su'mase qayisirete yinanni xa darcho xaalla assidhanni nooti leeltannoe baatto biifinse loonsoonniti leeltanno .

Misilete aana shiimu neeti mittu umoho madaabaraho wushe umoho duhe noota lanomonte gedde mittu beeti kayiini uure la`ani nootano buuxo asoomo.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile sidaamu afii affini filme fushshitu mannoota xawissanno.

Muuziiqa kuni muuziiqu uduunneeti yineemmohu muuziiqu hasiisanno baycho calla horonsira dandiinanniha konne babbaxxino daniha ikkinoha muuziiqaho yine woshsha dandiineemmo yaate

Hasiri manni tene basera agatto ikko intannire soqqe abbisiisire wo'ma hasiisinosi owaante afirano baseti tene base qixxeesi manni womaashsha jawa fushsheti.